Bibiiri banaare la be baa boɔ ɔnnɔ kõɔ. Kaŋa su la kparenuwoori, ka kaŋa meŋ dɔgrɔ tɛ hɔgle zupili. Ka ba mine meŋ su kparenu-ŋmaara.

Dͻbͻ la be ba bͻl ŋmԑ zie, ka kaŋa zԑle o gbԑre ka o do saa. Ka ba mine leԑ kaara sazu. Ka ba mine te zeŋ kogiri zu kyԑ wuo ba gbԑԑ pare.

Dͻbͻ bayopoi la maala solare, ka bayi iri are, ka bayi meŋ dͻͻŋ teŋԑ, ka bayi meŋ zeŋ, ka boŋyenaa guuni kyԑ zԑllԑ bone.

Lͻԑ ayi la tuori taa ŋmore gaŋe, ka dͻͻ kaŋa yi are a nimitͻͻreŋ kyԑ kaara. O eŋ la nyaboori bompͻgeraa. Dͻͻ kaŋa meŋ te kyԑnԑ la a nimitͻͻreŋ.

Dɔba ne Pɔgeba la. ka ba mine are dendeŋ kyɛ ka ba mine zeŋ kogiri zuŋ. Ba de la kūū daga biŋ ba nimitɔɔreŋ. Ba mine vɔgele la sapigiri. Dɔɔ kaŋa gbi la dumo ba nimitɔɔre.

Dɔb dɔbɔ ne pɔgbɔ la gbidumo ba puoruu zie ka bamine hɔgli zupile ka bamine meŋ eŋ nyɔbogre bonpɔgraa ka bamine meŋ su kparrnuwogre ka bamine su kparrnuŋmaara.

Pɔgbɔ bayi ane bibiiri bata la a are a lɔɛ kãã emaa zie. Ba mine pɛgle fofore ka kaŋa pɛgele baage. A bibiiri mine bayi are mare la taa.

Bibiiri bayɔpõĩ la zeŋ dare zu, ka bɔtɔre biŋ ba nimitɔɔreŋ, ka orɔba-ŋmaa meŋ biŋ kɔge ba. Bayi su la kparenuwogri ka banuu meŋ su kparenuŋmaara.

Pɔge naŋ zeŋ kogi zu de la soɔ ŋmaara boma. Bogti biŋ kɔge o la ka bogti kaŋ meŋ biŋ ka laa dɔgele ka bɔɔdekyeenoo eŋ o poɔ.

Dɔɔ kaŋa naŋ are a lɔɛ kaa emmaa zie o de la o gbɛre pare a lɔɔre zu kyɛ de o nu nyɔge ne a lɔɛ kaa bon aŋnaa a kyɔge eŋ eŋnɛ o nyɔge la a pane yuo bare.

Vũũ la di yie ane lͻԑ. ka a vũũ lͻkpinnaa wa are kpinne a vũũ. Noba meŋ are la a sori zu ta kaara ba mine meŋ paaki la lͻԑ.